Magi ca lutino lutino man tye ma gumako cal lamak cal i cingi ngat ma omako lam cal i cinge-ni oruku kor bongo ma bulu kun luwotte aryo mi itenge me acel oruku kor cati matar

Man dano ma tye ka tic boda kun en gweco ki pikipiki dano man otingo dako i te pikipikine kun dako man omako kavere aryo i cinge acel ma girin ki dong acel ma kala macol

Man cal dako madit mego ma en tye ka pur idi poto kun omako kweri med kede puro di poto ma cam tye iye cam man kalane obedo alumalum.

Man cal dano en oruku labo dog ki um kun gwokke ki i kom two dano man tye ma kala kume tye macol

Magi cal bul bul man tye icaji mapadi padi inget bul man tye kom bedo kede meja ot man tye kigwoko iye jami madwong.

Magi cal lee tim lee tim magi tye jubi acel ki lalur adek gin gitye i dye lum kun giyenyo cam yadi madwong bene ginen i teng lum ma lee-ni gitye iye.

Magi cal mutoka man tye ma kiketogi gucung mot iwi odi mukene tye ma gucung ingom inge odi man tye yen

Man cal latin ma en omako cal lamak cal icinge gin lamak cal man en mako kun ngat mukene maobedo ingette en aye oruko tolle ingutte.

Man cal laco ma tye ka curo mujee ki kom pa lungolo en coro ka tero mujee man ite yat kama kacokke pa lutite tye iye dano mukene guwoto ki gari motoka kede pikipiki

Magi cal yeya magitye i nam yeya man kono gitye magidwong mada iteng nam man tye odi madongo ma orungo tenge woko kidang pol bene kanen.

Man cal pii nam pii nam man lac mada dano ocung iteng pii man ki jami ma kikwang kwede iwi pii kun nongo icero ma icung acunga iye.

Man cal mon ma gitye i wot i yo yo man ugonne kun kato ki ilum kede yadi mubedo kala alum alum mon magi gua ka tweyo yen kun gidok kwede paco

Man cal pii pii man pii madit kun mol a ki iwi got godi kede yen madwong orumo teng pii man yen man tye potgi obedo alumalum kede pol matar tye iwiye.

Magi cal lyec lyecci man gitye ka i di pii kun giwoto ki mato pii iteng pii man tye lum kede yen mukene pii man dit mada

Man cal cing bim i nge cal cing bim man tye lum man kono kamukene tye ka two kamukene pud tye ma dyaka.

Man cal dako en ocung i teyat kun tye ki gin ngut i ngute en tye ma oboyo wiye woko ki kitenge.

Man cal gar gaar man kome tye ma obedo alum alum kun kamukene tye matar dano tye ma gucung kun gikuru dongo i gaar man

Man cal nam man ma dano giwito iye kun nongo gumako odoo teng nam man tye kweyo dano mogo tye gubedo i kweyo mogo

Man cal mutoka motoka man tye madit Kun tye ki tyene angwen motoka man kicoyo I kome ni mutoka pa abili motoka man otingo te.

Mgi cal anyira adek mon magi gimako laptop kun giketo iwi tyengi aryo tye dano ma delkomgi tye kala macol ki acel tye ngat ma del komgi tye kala matar.